Golu bage tonke se kaw goye be jel bene lohom ajj ku se ganawam yepu muge am aye garab ak se wetam.

bidon bu weex bu am designe bu honha ak ai bindeh bindeh yu weyh ak tamit bindeh bideh yu ñuul si suf

Haleh bu goor bage tonke sol yere bu weex sein sein bu yem se kanamam muge am ab taabul bu sukola se kaw taabul be muge am ab sagg bu bulo bu am desene bu weex xaleh bage tonke jel aye loxom tek se sagg be.

Geej bu am ayy garap yu bari ci ganawam ci kanamam mungi am ab guuy bu mak bu boriwul xop ci wetam mungi am xeer bu am ay banteu yu yam

Mandarga bu orange mu am design bupu bu wey bot yi orange gmen bi nul si kaw mu am lu nul ak lu weyh.

gorr ba ngi tahaw sol lu bolo lu am nette ak lu nul si bat bi mu ngi taki ai lunet sol mbananam bu nglu ai miro teem ko si ganow mugi am soldarr bu tahaw si ganow soldarr bi mu ngi am kufa tuk.

Nyarri daali koket yu weih yu am kulorr bu cream ak lu nyuul sey kawam Mungi tegu sey fu green.

Mandarga bu am kuloor bu xoñxu, am lu weex ci ñaari kotte yi, am tamit ay bindë yu weex ci diggë bi.

digen mbagi sol robu bu pinke take mousoram bu wex tiya wahekayam ci bena lohom bi tiya wahekai ci bena lohom bi jamaleko gamenjam ci ganawe njougi ko rafetak takafa wal papu yu njoul ak yu nete